Aanangeshefa ohaya landitha iinima yomaludhi ga yooloka mwakwatelwa iipundi, iitafuula, iikuusinga nosho tuu.

Muuyuni omuna uudhano omathigathano gayooloka ngaashi uudhano wetanga lyokoompadhi, uudhano wetanga lyokoonyala okuyoga momeya nenge okulongitha uuthanguthangu.

Ombanga yotango yopashigwana oyo ombanga moombanga ayi kwathele aakwashigwana, ombanga oyo tuu ndjoka oya gandja oshimaliwa omayovi ethele nomilongo heyali nantano kehangano yoombwa.

Ombaanga yotango yopashigwana, oyo ombaanga hayi kwathele aakwashigwana lela, moku pungula iimaliwa yawo, noku gandja omukuli kwaamboka ya pumbwa okulanda omagumbo, oohauto, nenge oku tameka oongeshefa dhawo.

Iimaliwa muuyuni oyili pomaludhi ga yooloka, yimwe iikukutu na yimwe oyo mafo. Kehe oshilongo muuyuni oshina iimaliwa yuukwatya washo wu vule iimaliwa yiilongo iikwawo. Iimaliwa yimwe oyina ongushu, yili pombanda nayimwe opevi.

Aanangeshefa oha landitha iinima yomaludhi gayoloka. Yamwe oha landitha iikulya, iizalomwa, iilongitho yomomagumbo, oombete, iipundi niitafula.

Ombaanga yotango yopashigwana oya gandja oshimaliwa shongushu yooN$ 500 000.00 koAmos Meerkat Early Childhood Development, opo ya vule okukwatha opoloyeka ndjika miinima oyindji.

Ombaanga yotango yopashigwana otayi kukilile aakwashigwana opo ya kale ya yoolola pokati konomola ndjoka hayi longithwa yo pokathimbo nenge onomola ndjoka haya longitha aluhe ngele taya kutha ko iimaliwa yayo, oshiwanawa ya kale ye na otseyo ndjika opo ya vule oku kondjitha uufuthi.

Aanangeshefa oha ya landitha iinima yomaludhi ga yooloka. Yamwe oha ya landitha iizalomwa, yamwe oha ya landitha iikulya no yamwe oha ya landitha, iitafula, iipundi, omakende nosho tuu.

Iimaliwa oyi li pamaludhi ga yooloka, yimwe iikukutu nayimwe oyomafo. Kehe oshilongo muuyuni oshi na iimaliwa yuukwatya washo. Iimaliwa oyi na oongushu dha yooloka pokati kiilongo. Iilongo yimwe oyi na iimaliwa yi na ongushu yi li pombanda nayimwe opevi.

Oongeshefa odhili pamaludhi gayooloka, dhimwe ohadhi landitha iikwatelwa yomomagumbo, dhimwe ohadhi landitha iikulya ngaashi omatama, oonyanga, nadhimwe ohadhi landitha iikulya ngaashi oomboloto, uusila yokuteleka oomboloto nosho tuu.

Iilongo muuyuni oyi na iimaliwa yuukwatya wa yooloka. Yimwe oyi na iimaliwa yi na ongushu yi li pombanda nayimwe oyi na iimaliwa yi na ongushu yi li pevi. Iimaliwa oyi li pamaludhi gaali. Yimwe iikukutu nayimwe oyomafo.

Aanangeshefa ohaya landitha iinima yomaludhi gayooloka. Yamwe ohaya landitha iikulya, iizalomwa niikwatelwa yomagumbo. Yamwe ohaya landitha iipundi, iitaafula nosho tuu.

Iimaliwa oyili pomaludhi gaali, yimwe iikukutu nayimwe oyomafo. Kehe oshilongo muuyuni oshina iimaliwa yuukwatya washo noya yooloka kiimaliwa iikwawo. Iilongo yimwe oyina iimaliwa yina ongushu yi vule iikwawo.

Ombaanga yotango yopashigwana oyo ombaanga yimwe moombanga hayi kwathele aakwashigwana miinima oyindji, ngaashi okupungula iimaliwa yawo, okugandja omikuli nenge okugandja iimaliwa kwaamboka taya kutha ombinga momawudhano nenge momathigathano gomawudhano.

Ombaanga yaVenduka otayi kunkilile aakwashigwana kutya otaya vulu okupungula iimaliwa yawo taya longitha omashina ngoka ga longekidhwa kombaanga ndjoka yaVenduka ge li pondje, kehe tuu mpoka ye li.

Aanangeshefa ohaya landitha iinima yomaludhi gayoolokathana moongeshefa dhawo ngaashi iikulya, iikwatelwa yomo magumbo , iizalomwa, iipundi niitaafula , elalakano okumona iimaliwa yo yavule okwii kwatha yoyene.

Iimaliwa oyili pamaludhi ga yooloka. Oopuna yimwe iikukutu, nayimwe yomafo. Kehe oshilongo muuyuni oshina iimaliwa yuukwatya washo, nongushu yiimaliwa pokati kiilongo oya yooloka.

Ombaanga yaStandard otayi tseyithile aakwashigwana kutya otaya vulu okugwedhela omikuli dhawo taya longitha oongodhi dhawo dhopeke ngele ya dhengele konomola oyo tu ndjoka.

Aanangeshefa ohaya landitha iinima mbyoka ya pumbiwa kaakwashigwana nohaya landitha iinima yomaludhi ga yooloka, yimwe iikulya, iikwatelwa yomomagumbo, oothewa nosho tuu.

Ombanga yoStandard Bank ota yi kunkulile aakwashigwana ya kale ya penduka noya gamenwa ngele ta shiya kuumbudhi mboka ta wu vulu okuyakanithila iimaliwa yawo.

Ombaanga yaStandard oyo ombanga yomoombanga hadhi kwathele aakwashigwana muuyuni. Ohaya kwathele aakwashigwana nokuya pa oshimaliwa ya vule okulanda omagumbo gawo, oohauto dhawo naayihe mbyoka ya pumbwa.

Aanangeshefa ohaya landitha iinima yomaludhi ga yooloka nogena omawukwatya gena ongushu ya yooloka. Yamwe ohaya landitha iikulya, iizalomwa. Yamwe ohaya landitha iipundi, iitafuula niikwatelwa yomo magumbo.

Oositola odhili pamaludhi ga yooloka nohadhi landitha iipumbiwa ya yooloka, dhimwe ohadhi landitha iikulya, dhimwe ohadhi landitha iizalomwa, iikwatelwa yomomagumbo, iikunwa noshotuu.

Ombaanga yaStandard Bank oyo ombaanga yimwe moombaanga hayi kwathele aakwashigwana moku pungula iimaliwa yawo osho wo oku kwatha nomikuli. Otayi kunkilile aakwashigwana opo ya kale ya igamena ngele ta shi ya puufuthi wiimaliwa.

Iimaliwa oyi li pamaludhi ga yooloka. Yimwe iikukutu nayimwe oyomafo. Kehe oshilongo muuyuni, oshi na iimaliwa yuukwatya washo, nongushu yiimaliwa pokati kiilongo oya yooloka. Iilongo yimwe oyi na ongushu yi li pombanda nayimwe oyi na iimaliwa yongushu yi li pevi.

Aanangeshefa ohaya landitha iinima yomaludhi gayooloka opo yamone mo iimaliwa. Yamwe ohaya landitha iikunwa, iikwatelwa yomomagumbo, iikulya noshotuu.

Aanangeshefa ohaya landitha iinima yopomaludhi ogendji yamwe ohaya landitha iikulya, iikwatelwa yomomagumbo noyamwe ohaya landitha iizalomwa, oongaku, omiya dhomo shiya, oondjato nosho tuu.

Iimaliwa muuyuni oyi li pomaludhi gaali, yimwe iikukutu nayimwe oyomafo. Iilongo muuyuni oyi na iimaliwa yuukwatya wa yooloka. Iimaliwa yimwe oyi na ongushu yi vule iimaliwa yiilongo iikwawo.

Aantu ohaya landitha iiyimata ngaashi oonyanga , omatama , omboga no sho tuu. Inima mbika ohayi eta oshimaliwa moondjati dhawo.

Iimaliwa oyili pamaludhi gayooloka opuna iimaliwa iikukutu nopuna yomafo. Kehe oshilongo muuyuni oshina iimaliwa yuukwatya washo nongushu yiimaliwa pokati kiilongo oya yooloka.

Ombaanga yotango yopashigwana oyo ombaanga moombanga hadhi kwathele aakwashi gwana nokupungula iimaliwa yawo nokugandja omikuli nosho tuu nohayi vulu okugandja iimaliwa poondando dhayooloka kwaamboka itaaya kutha omathigathano momawudhano.

Aanangeshefa aantu yamwe mboka haya landitha iinima yomaludhi ga yooloka yamwe ohaya landitha iikwatelwa yo momagumbo nayamwe ohaya landitha iipundi niitaafula mbyoka yaningwa miiti nenge miitaafula

Aanafalama oyendji ohaya landitha iihape yawo mbyoka ya kunu koositola oonene opo ya vule okwii monena oshimaliwa sho mondjato.

Ombaanga yaNedbank oyo ombaanga yimwe yomombaanga hayi kwathele aakwashigwana niinima oyindji, oku pungula iimaliwa, okugandja omikuli nenge oku kwathela aanafaalama mboka ya hala okumuna iimeno nenge iimuna yomaludhi ga yooloka.

Omahangano ogendji ga yooloka oga gandja oshimaliwa shondando omayovi omathele gatano ko Amos Meerkat Early Childhood Development oku ziilila mombaanga yotango yopashigwana.

Ombaanga yoStandard Bank otayi kunkilile aakwashigwana kutya otaya vulu okugwedhela omikuli dhawo taya longitha oongodhi dhawo dhopeke ngele yadhenge konomola ndjoka yatulwa po.

Iimaliwa oyili pamaludhi gaayoloka, opena iikukutu naayimwe oyomafo. Kehe oshilongo muuyuni oshina iimaliwa wuukwatya washo, nongushu wiimaliwa pokati kiilongoo oyayooloka.

Oombanga yaVenduka, oyo ombaanga yaakwashigwana nohayikwathele aakwashigwana. Otayi lombwele aakwashigwana kutya ootavulu okusindana okambo kokupungula iimaliwa kena iimaliwa yuukwatya weyovi limwe laNamibia.

Oombanga yatango yopashigwana oyina ethigathano ndoka tali ka sindanwa kaantu yeli ya tatu nomusindani ota vulu oku sindana ongodhi, iimaliwa nosho tuu.

Aanangeshefa ohaya landitha iinima yomaludhi ga yooloka. Yamwe ohaya landitha iizalomwa , omakumbatha, iikulya, iikwatelwa yomomagumbo, iikunwa nosho tuu. Elalakano opo ya mone mo iimaliwa ya vule okulanda iipalutha nokwiikwathela.

Ombaanga yaVEnduka oyo ombaanga yimwe yi holike kaakwashigwana notayi lombwele aakwashigwana kutya otaya vulu okusindana po okambo kokupungula iimaliwa ke na ongushu yeyovi limwe lyaNamibia.

Ombaanga yaStandard oyo ombaanga yaakwashigwana hayi kwathele noonkondo. Ohayi longithwa kaakwashigwana oku pungula omaliko gawo noku kutha omikuli opo ya vule oku landa iihauto yawo, omagumbo gawo, oongeshefa dhawo nosho tuu.

Kehe oshilongo muuyuni oshina iimaliwa yuukwatya washo nowa yooloka wu vule iilongo iikwawo nongushu yiimaliwa pokati kiilongo mbino oya yooloka. Iilongo yimwe oyina iimaliwa yongushu yili pombanda yi vule iikwawo.

Aanangeshefa ohaya landitha iinima yoma ludhi ga yooloka yamwe oyena oongeshefa dhiizalomwa, dhiikwatelwa yomo magumbo, dhiikulya nosho tuu. Elalakano oya mone mo iimaliwa yi ipaluthe yoyene.

Iimaliwa oyi li pamaludhi ogendji, yimwe iikukutu, nayimwe oyo mafo. Kehe ishilongo oshina iimaliwa yuukwatya washo, nongushu yiimaliwa pokati kiilongo, oya yooloka. Iilongo yimwe oyina ongushu yiimaliwa yi li pombanda na yimwe opevi.

Oongeshefa odhili pamaludhi ga yooloka. Aanangeshefa yamwe ohaya landitha iikulya niikunwa, yamwe ohaya landitha iizalomwa, iikwatelwa yomomagumbo, iipundi niitafula, nayamwe ohaya landitha omambo noshotuu

Iimaliwa oyili pamaludhi ga yooloka opuna iimaliwa iikukutu nayimwe oyomafo. Iilongo muuyuni oyina iimaliwa yukwatya wa yooloka nongushu yimaliwa pokati kiilongo oya yooloka

Kehe oshilongo muuyuni oshina iimaliwa yuukwatya washo. Iimaliwa oyili pamaludhi gaali, iimaliwa yimwe iikukutu nayimwe oyomafo. Ohatu longitha iimaliwa oku landa noku gwanithila po oompumbwe dhetu.

Iilongo ya yooloka oyi na iimaliwa yomaukwatya ga yooloka nongushu pokati kiilongo mbika oya yooloka. Iilongo yimwe oyi na iimaliwa yongushu yi li pombanda nayimwe oyi na ongushu yi li pevi.

Kehe oshilongo muuyuni oshina iimaliwa yuukwatya washo nongushu pokati kiilongo oyayooloka. Ongushu ohayi vulu okulunduluka ethimbo kehe.

Iimaliwa oyili pamaludhi gayooloka, nokehe oshilongo muuyuni oshina iimaliwa yuukwatya washo, noongushi yiimaliwa pokati kiilongo oya yooloka. Ohatu longitha iimaliwa oku landa oompumbwe dhetu.

Ombaanga yotango yopashigwana oyo ombaanga moombaanga ookwawo hayi kwathele aakwashigwana nayi noonkondo . Ohayi vulu oku gandja iimaliwa yoondando dhayooloka komahangano ngoka ga pumbwa ekwatho nenge omathigathano pokati komahango nenge gaantu .

Iilongo muuyuni oyina iimaliwa yuukwatya wa yooloka, nongushu yiimaliwa pokati kiilongo mpono oya yooloka. Iimaliwa yimwe oyi na ongushu yili pombanda yi vule ya yakwawo.

Aanangeshefa aantu yamwe haya eta oompumbwe dhaakwashigwana popepi. Ohaya landitha oompumbwe ngaashi iikulya, iizalomwa, iikwatelwa yomomagumbo ngaashi oombiga nosho tuu.

Kehe oshilongo muuyuni oshi na iimaliwa wuukwatya washo nowa yooloka wu vule iimaliwa yiilongo iikwawo. Nongushu yiimaliwa pokati kiilongo oya yooloka. Iilongo yimwe oyi na iimaliwa yi na ongushu yi li pombanda nayimwe oyi na iimaliwa yongushu yi li pevi.

Ombanga ya Nedbank otayi kukilile akwashingwana opo yingamene ngele tashiya kuumbudhi wokuyaka iimaliwa nenge omawukwatya ngawo ngenasha neembanga nenge niimaliwa yawo.

Aanangeshefa ohaya landitha iinima yomaludhi gayooloka . Moositola dhawo yamwe ohaya landitha iikulya , iikwatelwa , iipundi , iitaafula na yamwe ohaya landitha iilongithomwa yomomagumbo nosho tuu .

Kuuyuni oku na oongeshefa dhomaludhi ga yooloka. Dhimwe ohadhi landitha iikulya, iikunwa, iizalomwa, oondjato, iipundi niitaafula niikwatelwa yomomagumbo. Oongeshefa ohadhi landitha iinima ya yooloka.

Aanangeshefa ohaya landitha oompumbwe dhayooloka. Yamwe ohaya landitha iikulya, iizalomwa, iikwatelwa yomomagumbo, iipundi niitaafula noombete, nosho tuu.

Ombanga yotango yopashingwana yaNamibia, oyo ombaanga yimwe yomoombanga dhomo shilongo shetu ha yi kwathele aakwashigwana nokupungula omaliko gawo , okugandja omikuli nakehe shoka yapumbwa okuzilila mombanga ndjika.

Ombaanga ya Nedbank na Avo otaya kunkilile aakwashigwana kutya otaya vulu okufuta oompumbwe dhawo taya longitha oongodhi dhawo dhopeke.

Ombaanga yaStandard oyo Ombaanga yimwe muuyuni hayi kwathele aakwashigwana mokupungula omaliko gawo pashimaliwa nenge okugandja omikuli nenge oshimaliwa kwaamboka haya iyadha yeli momathigathano nenge yapumbwa omakwatho.

Kuuyuni oku na maludhi giimaliwa ya yooloka, ngaashi iikukutu, nayimwe oyomafo. Kehe oshilongo muuyuni oshi na iimaliwa yuukwatya washo, nongushu yiimaliwa pokati kiilongo oya yooloka.

Iimaliwa oyili pomaludhi ga yooloka, yimwe iikukutu yimwe oyomafo . Kehe oshilongo muuyuni oshina iimaliwa yuukwatya washo nongushu yiimaliwa pokati kiilongo oya yooloka.

Ombaanga yotango yopashigwana, oyo ombaanga yimwe yi hole aakwashigwana no hayi kwathele aakwashigwana, no tayi lombwele aakwashigwana kutya opo wu kale wa pungula iimaliwa yoye oyindji nawa, kala wuna engungumano ngele tashi ya poshimaliwa .

Aanangeshefa mboka ye na oondunda dhomalandithilo nenge oositola, ohaya landitha iinima yomaludhi ga yooloka. Yamwe ohaya landitha iikulya, iizalomwa nayamwe ohaya landitha iikwatelwa yomomagumbo niitungitho.

Ombaanga yotango yopashigwana oyo ombaanga moombaanga hayi kwathele aakwashigwana nokupungula omaliko gawo, okugandja omikuli nenge okugandja iimaliwa kwaamboka yeli momathigathano gomaudhano nosho tuu.

Ohole ohayi kala ya kola nawa nenge ombwaanawa ngele mwa kwatelwa okamaliwa. Tumina omuholike goye nena okamaliwa to longitha ombaanga Yotango Yopashigwana nongodhi yoye yopeke.

Aanangeshefa ohaya landitha iinima yomaludhi gayoolokathana . Yamwe ohaya landitha iikulya , yamwe iizalomwa, yamwe iikwatelwa yomomagumbo, yamwe ohaya landitha oombete, iipundi, omasipili noshotuu.

Ombaanga yaVEnduka oyo ombaanga yimwe moombaanga hayi kwathele aakwashigwana. Ohayi kwathele aakwashigwana okupungula iimaliwa yawo nenge okugandja omikuli kwaa mboka ya pumbwa okulanda omagumbo, oohauto, okutota oongeshefa dhawo nosho tuu.

Aanangeshefa ohaya landitha iinima yomaludhi ga yooloka. Yamwe ohaya landitha iizalomwa, iikulya , iilongitho yomomagumbo, iipundi niitaafula nayamwe ohaya vulu oku landitha oothewa nomagadhi.

Aanangeshefa ohaya landitha oompumbwe dha yooloka mwakwatelwa iikulya ,iizalomwa iikwatelwa yomomagumbo naayihe mbyoka aakwashigwana yapumbwa.

Ombanga yaVenduka oyo ombanga yimwe moombanga yi hole aakwashigwana , nohayi kwathele aakwashigwana moku pungula iimaliwa yawo. Noshowo oku gandja omikuli kwaamboka ya pumbwa ,iimaliwa ethimbo olyo ndyoka.

Aanangeshefa ohaya longitha iimeno iinima oyindji . Yamwe ohaya munu iimeno ya kuthemo iiyimati ,noyamwe ohaya longitha iimeno ya kuthe ko iiti opo yavule oku tholoma oombete, iipundi oosindo niikwatelwa ayihe mbyoka hayi vulu okukuthwa miiti.

Ombaanga yaVenduka oyo Ombaanga moombaanga muuyuni ndjoka hayi kwathele aantu moku pungula omaliko gawo. Iitayi yawo ohayi adhika moondoolopa dha yoolokathana ngaashi mOngwediva, mOshakati, mOtjiwarongo nosho tuu.

Aanangeshefa aantu yamwe ye na oonkondo nelalakano lyawo okumona oshimaliwa. Ohaya landitha iinima yomaludhi ga yooloka, yamwe ohaya landitha iikutu, yamwe ohaya landitha oondjato, oongaku, iikulya nenge iikwatelwa yomomagumbo.

Ngele wa kala to longitha okakalata koye kombaanga yavenduka opo wiilandele oompumbwe dhoye ouna ompito yokusindana iimaliwa yaNamibia yathika pomayovi omilongo mbali.

Ombaanga yaNetbank, Ombaanga yoshigwana. Ohayi kwathele oshigwana okupungula omaliko gawo oshowo okugandja omukuli kwaa mboka ya hala okulanda omagumbo noohauto nenge okutameka oongeshefa dhawo.

Oombaanga yotango yopashigwana ombaanga ombwaanawa yina oshigwana komutima. Ohayi kwathele oshigwana noku pungula omaliko noshowo oku gandja omikuli kwaamboka yapumbwa oshimaliwa shomeendelelo, ngele wiiyadha wa kalanda iinima nenge oompumbwe dhoye oto vulu oku longitha okakalata kombaanga yoye ngele kuna oshimaliwa peke.

Ombaanga yotango yopashigwana oyo ombaanga yimwe ndjoka hayi longithwa kaakwashigwana, opo ya vule okupungula omaliko gawo pashimaliwa, okulya omikuli niinima yimwe oyindji, mwakwatelwa nombaanga dhimwe ngaashi ONedbank, Standard bank, nombaanga yaVenduka.

Oongeshefa odhili pomaludhi ga yooloka dhimwe ohadhi landitha iikulya, iizalomwa niikwatelwa yomomagumbo. Ongeshefa ombwaanawa shaashi ohayi etele mwene gwawo oshimaliwa nohayi vulu wo oku etela mboka taya kongo iilonga iimaliwa opo ya vule okwiikwatha nokwiipalutha.

Ombaanga ya standard yoshingwana oyina ethigathano mpa omuntu takavula okusindana ohauto yedhina Hilux yiikoto yili iyali.

Iimaliwa oyili pomaludhi gaali yimwe iikukutu nayimwe oyomafo . Iilongo kuuyuni oyina iimaliwa yomaludhi ga yooloka nongushu yiimaliwa mbino kayithike pamwe.

Kehe oshilongo muuyuni oshina iimaliwa yasho yina uukwatya wa yooloka nongushu yiimaliwa pokati kiilongo oya yooloka. Iilongo yimwe oyina iimaliwa yongushu yili pevi lela nayimwe oyina iimaliwa yongushu yili pombanda.

Aanangeshefa ohaa landitha iinima yomaludhi ogendji, yamwe ohaa landitha iikulya, yamwe ohaa landitha iilongitho nayamwe ohaa landitha iizalomwa yoongaku noondjato, elalakano okulonga oshimaliwa opo ya vule okwiikwatha nokukwathela aanegumbo yawo.

Ombaanga yotango yopashigwana otayi kunkile oshigwana kutya ngele tokiiyadha wuuka molweendo nohauto yoye, inodhimbwa oku tala ngele omatayiyela gohauto yoye nenge omalamba otaga longo nawa oshowo omeya nenge omagadhi mohauto oga gwana nawa . Kala wa gamenwa ngele wuuka mondjila.

Ombaanga yaNedbank ombaanga yimwe muuyuni moombaanga oonkwawo hayi vulu okukwathela oshigwana nomikuli. Ngele wiiyadha wahala okulanda egumbo lyoye, ohauto nakehe shoka wahala okuninga ndele ino gwanitha oshimaliwa oto vulu okuya yoNedbank opo yekukwathele omukuli.

Netbank oombaanga yimwe yomoombaanga yi hole oku gandja oshimaliwa kaasindani mboka taya kutha ombinga momaudhano gi ili no gi ili, ngaashi omaudhano getanga lyokoonyala, lyokoompadhi nenge mboka taya longitha uuthanguthangu.

Ombaanga yaFirst National Bank ombaanga ombwanawa hayi kwathele oshigwana. Ohayi longithwa okupungula oshimaliwa nenge okugandja omikuli kwaamboka ya hala okulanda omagumbo gawo, oohauto dhawo nenge okutameka oongeshefa dhawo ndele kayena oshimaliwa sha gwana.

Oombanga yatango yopashigwana ombaanga ombwanawa yoshigwana hayi kwathele oshigwana oku pungula oshimaliwa shawo oshowo oku gandja omikuli kwaamboka yahala oku tameke oongeshefa dhawo, oku landa omagumbo noshowo okulanda ohauto dhawo.

Ombaanga yotango yaakwashigwana, ombaanga yina oshigwana komutima. Ohayi kwathele aakwashigwana oku pungula omaliko gawo nenge okukutha omikuli opo ya vule oku landa omagumbo gawo, oohauto nenge oku tameka oongeshefa dhawo.

Opuna omaudhano ga yooloka, aantu yamwe ohaya dhana uudhano wetanga lyookoompadhi, yamwe uudhano wetanga lyokoonyala nayamwe ohaya dhana uudhano woku yoga momeya nenge taya longitha uunyanyamagulu.

Ombaanga ya Nedbank ombaanga ombwaanawa lela. Ombaanga yuukwatya mbuka oha yi kwathele oshigwana okupungula iimaliwa yawo, noku gandja woo omikuli kwaamboka ya hala oku tota eengeshe dhawo noku tunga omagumbo gawo.

Ombaanga yaNEDBANK, ombaanga ombwaanawa, yo oyaa kwashigwana. Ohayi longithwa oku gandja omikuli noku pungula oshimaliwa, nongele puna omathigathano gontumba moshilongo, ombaanga yaNEDBANK ohayi vulu oku gandja oshimaliwa kwaamboka yeli methigathano.

Ombaanga yaStandard oyo ombaanga yimwe muuyuni hayi kwathele aakwashigwana notayi kunkilile aakwashigwana nkene yena okuninga ngele yi iyadha iimaliwa yawo ya yonwa po koombudhi.

Iimaliwa muuyuni, oyili pamaludhi ga yooloka, yilwe ikukutu, na yilwe oyomafo. Oho adha yili poondondo dha yooloka, na oyina ongushu kayi thike pamwe.

Ombanga yotango yopashigwana oyo ombanga yimwe moombanga yina oshigwana komutima. Ohayi vulu oku gandja oshimaliwa kwaamboka yaya momathigathano gopawudhano ndee tasindana.

Ombaanga ya (Standards) oyo ombaanga yimwe mombaanga muuyuni yoshigwana. Oha yi kwathele, oshigwana oku pungula omaliko gawo, nenge oku gandja omikuli opo aakwashigwana ya vule oku landa oohauto, omagumbo nenge omu yota oongeshefa dhawo.

Ombaanga y Standard otayi kunkilile aakwashigwana kutya ompito oye guluka opo aakwashigwana ya ninge omayindilo komanongelo gomahooli nosho tuu.

Ombanga yaStandard otayi lombwele aakwashigwana kutya ngele wiiyadha wa longitha omayakulo gombanga yawo gopashinanena owu na ompito yokusindana oongodhi mbali noowili mbali.

Aanangeshefa ohaya landitha iinima yomaludhi ga yooloka. Yamwe ohaya landitha iikulya, oombiga, omasiga, iikutu, iipundi yomomagumbo niitaafula.

Ombaanga ya Venduka ombaanga ombwanawa tayi kwathele oshigwana. Ohayi longithwa okupungula oshimaliwa nokugandja omikuli kwaamboka ya hala okulanda omagumbo gawo, okulanda oohauto dhawo nenge okutameka oongeshefa dhawo dhi ili nodhi ili.

Ondunda yokutelekela, oyo ondunda hayi adhika yina iikwatelwa yomaludhi ga yoolokathana. Ohamu adhika muna oosindo, oombiga, iiyaha. Mondunda omo tuu muka ohamu adhika wo muna iikulya mbyoka hatu li opo tupaluke.

Ombaanga ya Venduka ombaanga yimwe ombwaanawa hayi kwathele oshigwana. Ohayi kwathele oshigwana okupungula omaliko gawo, okugandja omikuli nenge okugandja omaindilathano goongunga, unene tuu kumboka haye ki iyadha yena iihauto ya ya moshiponga.

Ngele wiiyadha wa patulula okambo komapungulilo nombaanga yotango yopashigwana ohaye kupe iifuta yili omulongo niitano yoshali kehe komwedhi.

Aanangeshefa aantu aawanawa yo oyena oonkondo. Ohaya kwathele oshigwana opo ye ete iipalutha popepi nayo kwaamboka yeyili kokule taya landitha nee omagadhi, oombuto dhiilyaalyaaka, oomboga, omakunde nakehe tuu shoka shapumbiwa moshigwana.

First National Bank, ombaanga ombwaanawa, ombaanga hayi kwathele oshigwana okupungula omaliko gawo pashimaliwa nenge okukwathela oshigwana nomikuli, opo ya vule okulanda omagumbo gawo, oohauto dhawo nakehe tuu shoka ya hala okuninga.

Natu longeni tu itula mo, opo tu vule okulanda omaliko getu. Omuntu to zimbuka kiilonga wa loloka ndele to ya kegumbo, e to lala kombete yoye yi na omalapi taga monika nawa go oga yela nawa.

Omiti ohadhi longithwa iinima oyindji. Yamwe ohaye dhi longitha onga omizile dhokugondja, yamwe ohaye dhi longitha okukutha ko iiyimati yawo nayamwe ohaya longitha iiti yadho okuhonga iinima yomaludhi gi ili nogi ili ngaashi iitaafula, iipundi, oombete nosho tuu.

Oombanya yaVenduka oyo yimwe yomoombanga muuyuni hayi kwathele oshigwana nokupungula omaliko gawo nenge okulya omikuli.

Aanangeshefa ohaya landitha iinima yomaludhi gayooloka. Yamwe ohaya landitha iikulya, yamwe ohaya landitha iikwatelwa yomomagumbo nayamwe ohaya landitha iipundi niitaafula opo yamonemo iiyemo yo yavule okwiipalutha.

Iimaliwa muuyuuni oyili pamaludhi ga yooloka, yimwe iikukutu yimwe oyomafo, niilongo muuyuuni oyina uukwatya wiimaliwa ya yooloka nongushu ya yooloka.

NedBank ombaanga ombwanawa yoshigwana. Ohayi longithwa kaakwashigwana opo ya pungule omaliko gawo nenge okukutha omikuli ya vule okulanda omagumbo gawo, oohauto nenge okutameka oongeshefa dhawo.

Ombaanga yaVenduka odho oombaanga dhimwe muuyuni hadhi longithwa kaakwashigwana oku pungula omaliko gawo pashimaliwa noshowo oku kwathela aakwashigwana nomikuli, opo ya vule oku landa omagumbo gawo, oohauto nenge oku tameka oongeshefa dhawo ngele yi iyadha kaa yena iimaliwa ya gwana.

Ombanga ya Venduka , ombanga ombwanawa yo oyo shigwana , oombanga hayi kwathele oshigwana okupungula omaliko gawo nokugandja omikuli kwaamboka yapumbwa oshimaliwa shopokathimbo opo ya vule okugwanitha po oompumbwe dhawo.

Muuyuni omuna iimaliwa yuukwatya wa yooloka, yina ongushu ya yooloka noshilongo kehe muuyuni oshina iimaliwa yasho. Iimaliwa oyo hatu longitha oku landa iipalutha, oku landa omagumbo, oku landa ohauto na kehe nee shoka twa hala oku landa.

Iilongo muuyuni oyina iimaliwa ya yoloka nongushu kayi thike pamwe. Ngele owi iyadha wayi koshilongo ka shishi shayeni owuna oku longitha oshimaliwa shomo shilongo moka omuna ne oku tambathana iimaliwa, to adha nokilu ongushu yomoshilongo sheni kayithike pongushu yokoshilongo hoka.

Muuyuni omuna oongeshefa dhomaludhi gi ili no gi ili mwakwatelwa ongeshafa yokulanditha iizalomwa. Omunangeshefa nguta landitha iizalomwa mbika ngele okwalanditha iitulamo lela ota vulu oku monamo oshimaliwa shagwana nawa opo iipaluthe ye apaluthe aakwanezimo lye.

Iimeno yimwe ohayi longitha onga iipalutha nayimwe ohayi longithwa okuhonga iiti, opo aantu ya ninge iipundi, iitafula, omaluko na kehe tuu shoka taya vulu okuninga.

Aanangeshefa aantu yamwe haa longo nuudhiginini noneenkondo, elalakano opo yamone oshimaliwa shagwana shoka taa vulu okulongitha oku landa iipalutha yawo nenge oku kwathela aakwa nezimo yawo.

First National Bank ombaanga ombwaanawa, ombaanga yoshigwana, ombaanga tayi kwathele nongele wiiyadha wuli moma limbililo wuna omapulo oto vulu oku guukitha kepandja lyawo lyo WhatsApp opo wu mone omayamukulo.

Aantu muuyuni yomitima omiwanawa ohaya vulu okugandja pashimaliwa nenge pamaliko ya kwathele yakwawo mboka ya pumbwa nenge ye na oompumbwe ngashi oAmos Meerkat Early Childhood Development ya pewa pashimaliwa ondola 500000.

Oondunda dhomalandithilo, oondunda oombwanawa shaashi ohadhi eta iipalutha popepi naantu. Ngaashingeyi oto adha tamu landithwa oonyama, oondjuhwa, oohi opo aantu yi i paluthe dho tadhi kwathele woo mwene gondunda a mone oshimaliwa iipaluthe ye mwene.

Ombanga yaNEDBANK otayi kukilile aakwashigwana kutya iigandjwa yokomvula yombanga otayi ka gwedhelwa okuza mesiku olyo tuu ndjoka.

Oongeshefa odhili pamaludhi gayoloka kathana, aantu yamwe ohaya landitha iizalomwa, yamwe ohaya landitha iikulya niikunwa na yamwe ohaya landitha longitha hayi vulu okulongithwa momagumbo ongashi ombinga, omakopi na kehe tuu shoka ya hala okulongitha.

Ombaanga yaFirst National Bank ombaanga yoshigwana, tayi kwathele oshigwana poondondo odhindji okupungula oshimaliwa nokugandja omikuli kwaamboka yahala okutota oongeshefa dhawo, okulanda omagumbo niihauto. Ngele wi iyadha wa hala okukwata oshimaliwa shoye nawa, inda kombaanga yaFirst National bank.

Aanangeshefa aantu yamwe yena oondunge yo oyena oonkondo. Ohaya landitha iinima yina omaukwatya giilile. Yamwe ohaya landitha iizalomwa, yamwe ohaya landitha iikwatelwa yomagumbo na yamwe woo ohaya landitha iikulya mbyoka tayi vulu oku tu palutha. Elalakano opo yamone oshimaliawa opo yiikwathe.

Aanangeshefa ohaya longo iinima yomaludhi gayooloka. Yamwe ohaya hongo iitaafula niipundi miiti ya za komiti.

Kehe oshilongo muuyuni oshi na iimaliwa yuukwatya wa yooloka noyi na ongushu ya yooloka. Iimaliwa yimwe iikukutu nayimwe oyomafo.

Ombaanga yaVenduka ombaanga ombwanawa tayi ya kula oshigwana. Ino pumbwa okuya meni lyombaanga wuka kuthe ko oshimaliwa shoye, oto vulu ku kutha ko oshimaliwa shoye pondje yombaanga wu shi longithe oompumbwe dhi ili.

Ombaanga ya first National Bank, ombaanga ombwaanawa tayi kwathele oshigwana. Ohayi kwathele oshigwana okupungula oshimaliwa dhawo oshowo okugandja omikuli kwaamboka yapumbwa ookulanda omagumbo oohauto nenge okutameka kongeshefa dhawo.

Ombaanga ya Nadbank, ombaanga yimwe yomoombaanga, ha yi kwathele oshigwana noonkondo. Ombaanga, ota yi kunkilile askwashigwana yi ikaleke, kokule noongangala ngele ta shi ya kiimaliwa yawo yi li kombaanga.

Ombaanga ya NedBank mwa kwatelwa ombaanga yotango yopashigwana, ombaanga ya Venduka nombaanga ya Standard oyo oombanga dhimwe muuyuni hadhi kwathele oshigwana okupungula omaliko gawo, noku gandja omikuli kwaamboka yedhi pumbwa.

Ombaanga yaStandard oyo ombaanga yimwe muuyuni yihole aakwashigwana. Ohayi longithwa kaakwashigwana okupungula omaliko gawo nenge omathimbo gamwe ohaya vulu okugandja oshimaliwa kwaamboka yeshi enditha nawa momathigathano.

Ombaanga yaNedbank ombaanga yoshigwana nohayi kwathele aakwashigwana okupungula omaliko gawo. Otayi kunkilile aakwashigwana kutya ondando yiigandjwa yombaanga yokomvula otayi ka gwedhelwa.

Oombaanga yaVenduka oyo ombaanga muuyuni hayi kwathele oshigwana noonkondo adhihe. Ohayi kwathele oshigwana oku pungula omaliko gawo noshowo oku kwathela oshigwana nomikuli dho pandondo dha yooloka.

Iimaliwa oyili pamaludhi ga yoloka, opuna iimaliwa iikukutu nambyoka yomafo. Kehe oshilongo muuyuni oshina oludhi lwiimaliwa yasho nongushu yiimaliwa pokati kiilongo oya yoloka.

Iimaliwa oyili pomaludhi ga yooloka yimwe iikukutu nayimwe oyomafo. Ohatu longitha iimaliwa oku landa noku ninga oompumbwe dhetu.

Ehangano lyaNictus ohali landitha iinima yomaludhi ga yooloka notali landitha okashina kokupupyaleka hoka nokuli ondando yako ya gwa pevi nooN$ 100 dhaNamibia.

Kehe oshilongo muuyuni oshina iimaliwa yuukwatya washo. Iimaliwa yimwe iikukutu yimwe oyomafo. Iimaliwa pokati kiilongo oyina ongushu yiivule. Ohatu longitha iimaliwa okulanda noku gwanithilapo oompumbwe dhetu.

Ombaanga ya Standard Bank ombaanga ombwaanawa yo ohayi kwathele oshigwana. Ohayi kwathele okupungula oshimaliwa sho shigwana noshowo okugandja omikuli kwaamboka ya hala okutameka oongeshefa dhawo, nokulanda omagumbo noshowo oohauto dhawo.

Iilongo muuyuni oyina iimaliwa yayoloka, yina omaukwatya gayoloka nongushu yiimaliwa pokati kiilongo oya yoloka. Iilongo yimwe oyina iimaliwa yongushu yili pombanda na yimwe oyina ongushu yili pevi.

Ombaanga yaVenduka oyo yimwe yomoombaanga ndhono hadhi longithwa muuyuni hayi kwathele oshigwana. Ombaanga yaVenduka ohayi kwathele oshigwana okupungula iimaliwa ya sho nenge okugandja omikuli kwaa mboka taya kongo omikuli. Ombaanga yaVenduka ohayi gandja wo iilonga kwaa mboka yi ilongela iilonga yomoombaanga.

Ombaanga yaNEDBANK oyo ombaanga yimwe moombaanga muuyuni hadhi kwathele aantu, opo ya pungule oshimaliwa shwo. Oombaanga oonkwawo ongaashi oFirst National Bank, oBank Windhoek noStandard Bank.

Shampa wa adha ongeshefa ombwanawa yi na iinima yomaludhi ogendji ohayi nana aantu yomaludhi nomaludhi, oomene osho wo ootate, ye ye ya lande ya konge iinima yawo. Yo taya kwathele nee omunangeshefa opo a monemo oshimaliwa she shoku ipalutha ye a ka konge wo iinima yimwe a udhe ongeshefa ye.

Ombaanga yaVenduka oyo ombaanga moombaanga dhimwe hayi kwathele oshigwana. Ombaanga yaVenduka ohayi kwathele oshigwana mokupungula oshimaliwa noshowo okugandja omukuli kwaa mboka ya hala oku ka landa omagumbo, oohauto nenge oku ka tameka oongeshefa dhawo.

Ombaanga yaWindhoek oyo ombaanga yimwe muuyuni hayi kwathele oshigwana. Ohayi kwathele oshigwana mokupungula omaliko gawo pashimaliwa osho wo okukwathela oshigwana nomikuli opo ya vule okulanda omagumbo, oohauto osho wo okutameka oongeshefa dhawo.

Muuyuni omwa kala aantu aanongo . Omuntu omaunongo pamadhiladhilo okweetapo oshinima. Omuntu omunongo okulongitha iikaha ye yahongo oshipundi moshitaafula nenge moshipundi , ndele eto fuuka.

Ombaanga yaFirst National Bank ombaanga tayi kwathele oshigwana niinima oyindji. Ohayi longithwa okupungula oshimaliwa osho wo okukwathela aakwashigwana nomikuli yavule okulanda omagumbo gawo, oohauto dhawo, nenge okutameka ongeshefa dhawo.

Ombaanga yaWindhoek , oyo ombaanga moombaanga, ha yi kwathele oshigwana. Oha yi kwathele oshigwana okupungula iimaliwa nenge omaliko gawo. Oha yi kwathele oshigwana noku gandja omikuli kwaamboka ypumbwa.

Okuna iimaliwa yomaludhi gaali yimwe iikukutu na yimwe oyo mafo. Ohatu longitha iimaliwa oku landa noku gwa nithapo oompumbwe dhetu.

Muuyuni omuna iilongo ya yooloka niilongo mbino oyina iimaliwa ya yooloka yina omaukwatya giilile noongushu kaadhi thike pamwe ,iimaliwa yimwe iikukutu nayimwe oyomafo.

Muuyuni omwa kala iilongo ya yooloka niilongo mbino oyi na iimaliwa yuukwatya wa yooloka. Ongushu yiimaliwa pokati kiilongo mbino oya yooloka wo.

Ombaanga yaFirst National Bank ombaanga yimwe muuyuni hayi kwathele oshigwana. Ohayi kwathele oshigwana okupungula iimaliwa yawo, okugandja omikuli kwaa mboka ya hala okutameka oongeshefa dhawo, okulanda omagumbo gawo, oohauto dhawo nakehe tuu shoka ya pumbwa ndele kaye na iimaliwa pethimbo olyo tuu ndyoka.

Ombaanga yaVenduka ombaanga ombwaanawa tayi kwathele oshigwana. Ohayi kwathele oshigwana moku pungula omaliko gawo payimaliwa. Nenge oku kwathela oshigwana no mikuli opo ya vule oku landa omagumbo gawo, oohauto dhawo nenge oku tameka oongeshefa dhawo dho maludhi gi ili nogi ili.

Ombaanga ya Ned bank , ombaanga ombwaanawa hayi kwathele oshigwana. Ohayi kwathele oshigwana okupungula iimaliwa yawo nenge okuyandja omikuli kwaamboka yahala okulanda omagumbo, okulanda oohauto nenge okutameka oongeshefa dhawo.

Ombaanga ya Bank Windhoek oyo ombaanga moombaanga odhindji hayi vulu okukwathela oshigwana nikupungula oshimaliwa, noshowo okugandja omikuli dha yoolokathana. No ngele owa iyadha kuna omapungulilo kombaanga ndjika, oto vulu wala okutuminwa oshimaliwa komuntu ena ombaanga ndjika kongodhi yoye, konomola yoye.

Ombaanga yotango yopashigwana, ombaanga ombwaanawa hayi kwathele oshigwana. Ohayi longithwa oku pungula omaliko noshowo oku gandja omikuli kwaamboka yedhi pumbwa, nongele wiiyadha wahala oku ka konga iinima yoye nenge oompumbwe dhoye koNictus, oto vulu oku longitha okakalata kombaanga yopashigwana to kuthilwako kondando.

Aanangeshefa muuyuni ohaa landitha iinima yomaludhi gayooloka, yamwe oha landitha iikwatelwa yo momagumbo, yamwe oha landitha iikulya noyamwe oha landitha oonguwo dhokomalutu noondjato.

Ombaanga ya venduka oyina ethigathano nomusindani otaka pewa okawunga kombaanga yo kweedhilila kena eyovi limwe lya Namibia.

Standard Bank. Oyo ombaanga moombaanga ha dhi adhikwa muuyuni. Ombaanga ombwaanawa lela. ha yi kwathele oshigwana moku pungula oshimaliwa osho woo oku gandja omikuli kwaamboka ya hala oku okutota oongeshefa dhawo osho woo okulanda omagumbo noohauto dhawo.

Kehe oshilongo muuyuni oshina iimaliwa yuukwatya washo. Iimaliwa mbino oya yooloka kiilongo iikwawo , nongushu yiimaliwa oya yooloka woo.

Ombaanga yaVenduka oyo ombaanga moombaanga hayi kwathele oshigwana. Ohayi longithwa okupungula iimaliwa oshowo oku gandja omikuli kwaamboka ya hala okulanda omagumbo, oohauto na kehe shoka ya hala okulanda.

Iilongo muuyuni oyina iimaliwa yuukwatya wa yooloka, iimaliwa yimwe iikukutu nahikwe oyo mafo. Muuyuni ohatu longitha iimaliwa okulonga iilonga oyindji okulanda iipalutha, okulanda omalukalwa getu nokulanda wo oohauto dhetu.

Iimaliwa muuyuni oyayooloka, niilongo oyina iimaliwa yomaukwatya gayooloka. Ngele owiiyadha wuli moshilongo kaashishi shaayeni owuna oku taambathana iimaliwa yoshilongo osho tuu shoka. Iimaliwa yimwe oyina ongushu yivule iimaliwa iikwawo.

Ombaanga yaStandard oyo ombaanga yimwe ombwaanawa lela tayi vulu okukwathela nomukuli pashimaliwa, opo wu ki ilandele omalikolomwa goye ngoka wa hala ngaashi tapu monika ohauto ombwanawa to vulu oku yi adha koIndongo Toyota oT-Cross.

Ombaanga yaStandard ombaanga yimwe yomoombaanga odhindji muuyuni hayi kwatheke oshigwana ohayi kwathele oshigwana yokupungula oshimaliwa noshowo okugandja omikuli kwaamboka ya hala okutameka oongeshefa dhawo okulanda omagumbo noshowo oohauto dhawo.

Iilongo muuyuni oyina iimaliwa yuukwatya wa yooloka niimaliwa oyo tuu mbyono oyina ongushu kayi thike pamwe. Iilongo yimwe oyina iimaliwa yongushu yili pombanda nayimwe oyina ongushu yiimaliwa yili pevi. Ongushu oyo tuu ndjono ohayi vulu oku lunduluka ethimbo kehe.

Ombaanga yaBank Windhoek ombaanga ombwaanawa tayi kwathele oshigwana. Ombaanga hayi kwathele oshigwana oku pungula iimaliwa noshowo oku gandja omikuli dha yooloka kaantu ya yooloka mbyoka ya hala oku landa oohauto, omagumbo gayo noshowo oku tameka oongeshefa dhawo.

Standard Bank ota lombwele aakwashigwana kutya otaya vulu oku longitha oongodhi dhawo dhopeke taya dhengele konomola ooyo tuu ndjoka ya gwedhele omikuli dhawo dho pawungomba.

Oondunda dhomalandithilo ohadhi landitha iilandithomwa niikulya ya yooloka nongele wi yadha wu na ondunda yomalandithilo yi na uukwatya wiinima iiwanawa, ohayi nana aantu kombinga noombinga opo yeye ya lande mondunda oyo tuu ndjo.

Standard Bank oyo ombaanga moombaanga odhindji yi holike kaakwashigwana. Ohayi kwathele aakwashigwana nokupungula iimaliwa yawo, okukutha omikuli niinima yilwe oyindji.

Ombaanga yaVenduka ombaanga ombwanawa tayi kwathele oshigwana. Ohayi longithwa oku pungula oshimaliwa noku gandja omikuli, naamboka taya iyadha yahala okumona omiyalu dhawo kombaanga kutya ingapi oto vulu okuya pomashina gawo gopondje opo wupewe kutya ondando yiimaliwa kombaanga yoye ingapi.

Ombaanga yaVenduka oyi na ethigathano nomusindani otaka sindana okapoto kokupungula iimaliwa koodola eyovi limwe lyaNamibia.

Ombaanga yotango yopashigwana ombaanga ombwanawa yoshigwana .Ohayi longithwa okupungula oshimaliwa nenge oku gandja omikuli kwaamboka yedhi pumbwa .Ohayi kwathele oshimaliwa kwaamboka ta yayi momathigathano gopamaudhano.

Iilongo muuyuni oyina iimaliwa yukwatya ya yooloka iimaliwa yimwe iikukutu nayimwe oyomafo. Pokati kiilongo iimaliwa yimwe oyina ongushu yivule iimaliwa iikwawo.

Ombaanga ya Venduka oyo ombaanga moombanga odhindji hayi kwathele oshigwana. Ombaanga ndjika ohayi kwathele oshigwana nomikuli opo aantu yavule okulanda omagumbo goondjodhi dhawo nande kayena oshimaliwa shagwana etaya kala nee taya futuko sigo taye shi gwanithilepo.